Koromje zamanu boɗɗe, bo’itina ɗe, jernaɗe, andirande dainin tebul, e ɗum naftorto ha sigago hoɓɓe nyama nyiri.

Debbo latiɗo marɗo gasa kokkutuɗo bawo moraɗo morɗi boɗɗi kesi cettiɗi.

Ɓikkon leɗɗe mbodkon, ɓendukon, anndiraakon gonda, peɗiikon haa lekki gonda mai. Gonda ni ɗon naftore haa nyamugo, ngam nanugo belɗum.

Na'urawa zamanu mbonga njunga marnga ɓurɗe burɗe andiraga esi ɓokkowa pewol ha nder sudu sa’i ɗum naftorto gulɗum ha sa’i ngulenga.

Sare wonde, jottinde, nandinde, gaɗanande, ndiyam keccam, dammugal maɓɓitangal, himɓe ɗiɗo don derbade ma

Gilangeru hander ndiyam, Gilangeru hander ni ga do vula, ga do mabbiti hi tere maga, sera maga bo dum bafe dow mago madum bafe, gillangeru ni burna fu be do naftira dum ha nyamugo kusel maga.

Ɓiɓɓe leɗɗe, laatiɗe boɗɗe, bo’itinaaɗe, belɗe, taƴaaɗe nder robayel, ngaɗanaaɗe haɗi ɓelɗum. Ko laarani ayaaba, abarba, ko laarani kankana, ngam yarugo, nana belɗum.

Alo vera, alo vera ɗum lekki on ɓeɗo on naftira ɗum ha nyaundugo putte, ɓeɗo wuja ɗum ha ɓandu ba nyebbam, ɓeɗo nyama ɗum bo, alo vera ni andiraɗum lekki on, ɗo nyaunda nyawuji kala kala.

Na'ura wa zamanu andiranga firji manga, marga maɓɓole wa nai, naftirtenga hitte lantarki je zamanu, nga ɗum lowanta jaram, ndiyam, ko larani ɓikkon leɗɗe ha nder ngam ga fewuna kon, ngam kon nyame, njare, nana belɗum.

Mobgal himɓe mauɓe ɗuɓɓe latiɓe ardiɓe siyasa jihaji ko larani wolankere nijeria.

Alluha geyngal makaranta, bi'eteenga Ibnu Abbas. makarantawa ngaa nii ɓe ɗo waɗa talla maaga, ngam ɓiɓɓe aadama yi'a wara nastina ɓiɓɓe mum. Wara heɓa jannga, heɓa anndal ha maaga. Alluha ɗoo ni, ɗo holla ɗoo, woodi makaranta ha ɗoo.

Mota ɗo lodani dukkuje hebbini mota, nda dukkuje man bo ɗiɗo awama ha gese man. Motawa manni nga ɗo lodi dukkuje, dukkuje ni ɗum ɗo naftira ha nyamuki ngam heɓa njamu, dukkuje ni wola mo andani kare boɗɗum kare lambu.

Agogowa laatinga agogowa nga ɗum feɗata haa juuɗe, jungo nano, ndarirtenga wakkati.

Machinwa chaakowa habaru andiranga dekoda, machin gani be naftira nga ha hoosugo habaru be ha saakugo habaru, ɗum ɗo naftire ngam ɗum yaaɗa labariji pellelji daiɗum.

Akwatiwa cigotowa pewɗum ɓurna fu ɓeɗo naftira ɗum haggure ɗe mari hitte lantarki, ngam be siga kuje ta vonna, ɓeɗo viya ɗum be turankere firiji.

Moɓgal derke’en lati ɓe derke’en ɗuɓbe rewɓe worɓe dilloɓe nder makaranta wa, andiranga ga boko ɓorni ɓe limshe nandu ɗe andira ɗum uinifom e ma paɗɗi ɓe paɗe ɓorne.

abarba, gonda ,mangoro, lemu, ta parnuwa. Do naftire ha nyamuki gam vallita bandu hokkadum vitaman be sinadariji fere-fere.

Debbo o ɗo mori hore mako, o ɗo waɗi yeri ha noppi mako, o ɗo fauni gite mako, o ɗo wayliti husi funa, o ɗo ɓorni riga nonde dabbawa.

Kare fistoji e ma haɓboji jamɗeji fere-fere andira be schol driver, ɗum ɗo habbira jamɗe fere fere ko larani motaji mashinji, e ma kekeji, den bo ɗum ɗo tawe ha none fere-fere ɗum do naftire bo ha yake fistuki e ma haɓɓuki.

Lekki ɗum ɓe naftirta ha nyaudugo ɓernde ɓi adamajo andira ɗum be liva ko vediko liva ds, lekki ɗum ni ɓe ɗo naftira ha ustugo doggungo pofɗe ko kuma ɓo ha vo’utunugo no pofɗe fofirta.

Gaasa, gaasa ni ɗum paune rooɓe, rooɓe ɗo naftira be gaasa maɓɓe hedi none fere-fere, yaake morɗi ɗum ɗo moora irin dei dei none fere-fere, woɓɓe fere ɗo moora gaasa maɓɓe tan non non, woɓɓe fere bo ɗo haura ɗum be nanta gaasa kanti ɗum andira atacimen ɗum ɗo naftire be gaasa mai ngam paune.

Gasa hore on goddo debbo mori ngam voda morɗi jamanu o mori gasa hore mako gam voda ko gam ɓangal be dada paune do gam voda bibbe jamanu vodi.

Debbo, Ndamo dari be Gasa Ɓalejum, be Paune Gite mako, Nyi’e mako Daneje tal, be Yeri be nanta Kinal Bodɗum, Bongal Mari Lordere Vondeniyan Kam.

Dammugal nastugo, dammugal ni ɗo waɗe on ngam ɗum sudda asiri sare, den bo dammugal ɗo waɗe ngam hala nastuki e ma wurtugo dammugal ni ɗo mari none fere-fere wodi pamara wodi ngmanga ni ɗum ɗo naftire hanastugo ba’antewa nden pamara bo ɗo naftire ha nastuki e ma wurtugo inno adama.

Babal bo’itinangal gadanangal labuleji zamanu ɗolarani noni boɗeri e kecciri gal dum nabtorto ha dogginirgo lamarfiji siyasa lamarfiji bangal eko nandi e majum.

Ndaa nokkuyel gurel ,himɓe gurel may ni ngel mangel maranga winndooji ,dammuɗe jetati haa les be haa caka be haa dow .Mahol ni ɓe ɗo wi'a ɗum gidan sama be turankere .Pellel ɗoni a tawan himɓe ɗo joɗa ngam sora.

Ɓiɗɗo derkejo ɗo jooɗi nda moota dari ha ɓawo mako danewa manga tayaaji nai, danewa bo be suudu bukkaru e maadi ha sera man.

Keekeyel na'uura zamanu anndiraangel keeke email. Keeke email naftorteengel haa ko larani nyootugo limse zamanu ko laarani rewɓe e rowɓe waɗooyel zubi.

Alluha latinga nga geengal, nga ɗum winndani no keɓirta sobiraaɓe, bo no tokkortoɗa e ummatoore.

Paɗe andiraɗe silipas hunde nabtortoɗe ko larani lototoɗo jahool ladde be ma fadago ko larani nder paɗe.

Boggol latingol naftotengol ha hite lantarki. Je kokkowol naurawa anɗiranga komputa hite, to ɗum hauti e lantarki gol yarana naurawa anɗiranga tafida gidanka anɗiranga komputa.

Leso zamanu wongo dardigo marngo none bula je ko larani danejum, andirago set marngo babal lowugo paɗe, babal lowugo limse, ko larani drowa e wordrop.

Naurawa pedinga emmadi latinga naurawa ɓokowa pewol naftirtenga tsa’i gulɗum kuirowa ko larani yitte lantarki zamanu naftortenga ha wadugo pewol ha nder sudu.

Battaru ndu naftirte haa dollugo ndiyam ngulɗam, ko goɗɗo yara ca’i, ko yara ngulɗam, ko naftirki haa sikuki ndiyam, haa nder man ngam.

Debbo oɗo dari, o fauni oɗo mari jawe be limse boɗejum, oḍo dari o hosi hoto be kolo boɗejum, be nanta yelo yelo.

Ɗo himɓe naane on. Himɓe naane, mauɓe leddi naane. Himɓe kasina ɓe yahi no ha london ɓe ɗo lara tutowol maɓɓe, ɓeɗo lara hiite ɗo hollan goɗɗo to ɗo wara be mota dara, ko sala. Ɗum jamanuje je jamanu ɓe anda ɗum haɗɗo.

Jawe robe, jawe ni dum do naftira ha paune robe, robe do naftira jawe do ha jungoji gam be voda, jawe doni bedo sora dum ha shagoji maudi maudi gam robe wara soda naftira pauna bandu mabbe

Makaranta ɓiɓɓe ɗo joɗi ha nder makaranta eton be mallumjo ɗo dari nda bencije bo ɓeɗo joɗi ɗo man defte maɓɓe ɗo joɗi dow bencije man, nda debbo bo joɗi her sera ɓorni himar danejum.

Lekki latiki lekki asbiti andiraki ubrophen parastanwal. lekki asbiti don naftoraki ha latiɗo nyauɗo jarowo ngam heɓa hoina nana daama ɓandu mako.

Ɗo ɗom urle on. Irin je nane. Be naftira ha banɗu ko ha suɗu ko gam ɗebbo ura. Be naftira ɗum ha voɗuki, ko nango ɗebbo ɗo ura ko amaria ko ango.

Ɗum naftirte haa waɗugo sitam ɗereeji, ɗum ɗo naftire bo, haa ofisisji mawɗi mawɗi, ngam heɓuki no leddi yahirta yeeso, haa tabbutungo goonga.

Himɓe fijetoɓe dambe je gargajiya, ɓeɗo derkejo oɗo dari jogi ɓoggol beɗo fija luttu ɓe ɗo dari lara mo, fijetoɓe garga je himɓe nani

Ɓikkon peton ha nder clas ɓe ɗo janga. Ɓiɓbe worɓe ɓe roɓe ɓe ɗo lara mallumjo maɓɓe ɓe ɗo ɓamti jungo ema mallumjo maɓɓe ko be famtai.

Debte, andiraɗe debte boko, ɗe almajiri'en en jangirta, njadata makaranta, andira nga makaranta boko. Lati ɗe bindirteɗe, nda bindirɗi mai ɗe e joɗi ɗum vindirta dau debte mai.

Debbo latiɗo ta ɗiɗo koɗol zamanu andirangol sarka nabtorregol ha dande gam fauno, gam yahugo babe fere fere.

Mobgal himbe lati ɓe ɗuɓɓe, andiraɓe fijoɓe bol nɗamo marɗo limsere marnɗe noni omo - omo, o lati bolwa ngan yeso o saloto sei goto mo ɓe nɗoggitata latiɗo marɗ limsere noni ɓalejum wari faddake mo.

Rewɓe, laatii ɓe kamɓe nayo. Ardiiɗo, corroowo ko larani huunde nyaamugo, gaɗoowo talla, huunde nyaamugo o soorata.

Wàuru e ma safirde wauru ni dum do naftire ha hebugo ndiyam safirde bo dum do naftire ha dedai safugo diyam mai wurtina ngam mofta. Ɗum do wada wauru nonde fere-fere dumdo wada wauru dum bolno jam, dum ɗo wada wauru bo ɗum bo dum darnata ndiyam ha nder.

Deftere, windaande, ko janginta taarihi Afrika, bi'eteende an Afrikan aburot, Olaabisi Ajala. Bee hootooji maashin wa'etenga ɗum chanjata jamanu.

Mota ɓoftowa kare, adowa kare nda himbe ni ɗo dari ngaɗo lodi kare bana buhuji be nanta ɓiɓbe adama ɓeɗo dari ɓe ɗiɗo ɓeɗo lowa kareni ha do mota wal ɗo iri motaji ɗoni ɗo bofta kare yara diga gure fere warugo gure fere.

Tambari leddi libattas do mari zaneji ɓokko-ɓokko ɗanejum bé nanta humnere lamu ɓe kuros haɗou man. Tambari ɗo ni ɗum ɗo holla ɗou cewa kala leddi fu ɗo mara iri man.

Alluhawa geengal, laatiinga ngeenoowa ko laarani foondugo nyawɓe. Anndiraanga camor medical laboretori.

Sare latinɗe, wonɗe, mauɗe, marnɗe nauraji. Latiɗi nauraji, kokkoji pewol, ha nɗer cuɗi, anɗiraɗi esi.

Mbududa andiranga bi’etenga kenceso, mboduda kebetenga hako larani babe gaɗaji babe lota go, fulɓe woɓɓe wiya nga marian shadda.

Koromje. Ɓe ɗo naftira ɗum haa ofis, ko haa saare ngam himɓe waɗa mitin haa do man, joɗa vinda, ko nyaama nyamdu haa do maagal. Koromje jamanu haa himɓe joɗata ɗum be paune ngam heɓa huuɓa haajeji maɓɓe.

Mootawa ɗum andiraa be katapiila, mootawa ɗo ni moota on je irtugo, e maa waɗuki katarkowa ɗum andiraa be nanta gada, nden bo ɗum ɗo waɗa laabi. Mootawa mai ni waawan irta, e maa yibbungo kala ko saati fu, ko ko dari fu.

Ɓibɓee siyaasa ɓeɗo ndari komnotira ɓeɗo joogibo deftere gengal koɓe huuwi. Nda hukumajobo ɗo dari, nda nanta mataimaki shugaban kasa benanta gomna kaduna, ɓeɗo ndari komnotira. ɓepat ɓeɗoo ɓorni toggooje mauɗee ɓeɗon kumni Kifneeje.

Haa nder sudu gengal, nyebbam ɗam ni adiraaɗum brightening vitamin-c, science advance clinical, ɓe naftita nyebbam ɗo burnaa fu rowɓe naftirta ngam wuja haa ɓalli maɓɓe, ngam vooda, nden bo nyebbam man ɗo canja nonde ɓandu maɓɓe.

Leso wongo wo’’itinago margo noni balejum leso ni dum andi go ha robe nabtorto be mai ha we’utugo de sudu wo’’ina sudu no lati walago.

Dottirɗe zamanu, inna e ɓingel. Andiraɗe dinaset, nda ndotirgel nyamdu les, mana nyiri Chaka je Mabɓata nyiri, dou Karshe je waɗugo Li'o Andiraɗum hako.

Ɓinngel pamarel laatiingel sukayel. Jooɗiingel dow nastorde dammugal, bo'itinooyel faɗo maagel.

Derke'en ɓe taskiti reena ɓe fuɗɗan fijirde. fijirde bo andira'nga bol. Ɓurnafu fijirde bol ɗum ɗo fije ha makarantaji anduɗi ko primari ko secendari.

Ɗerkejo latiɗo juɗɗo, ɓalejo, marɗo cokkarde ɗon ɓilla hansed mako, dari ɗo, dammugal bade, marde tabrawal kala ndiyam cecca, marɗo lymse marerije.

Gaasa botka marka morɗi. Gaasa ni ɗum andini haa rewbe laatibe marɓe gaasa, wo'itinoɓe ka, ngam mooro ko ma bo mobta ka, kaɓɓa dow hore maɓɓe ngam mantoraago.

Yeriji latiɗi iriji zamini boɗɗi kesi natoredi ha feɗango noppi ngam fauna go.

Hore surbajo latinɗe e ɗum rufani surbajo mari morɗi zamanu boɗɗi.

Mbaggu kare gargajiya, Be tummuɗe be paune jelɓe, be ɓoggi ɓe harsi tummude man biyetede jantu.

Saare laatinde woonde hesere dardinde, marnde laabi nastugo ɗiɗi. Laawol nastugo aranol marngol laawol mangol ngol mba’antwa nastata, sey bo dammugel pamarel latingel maɓɓongel ngel himɓe nastirta.

Ɗerewol latingol, taɓɓitinowol, mo inɗe Abdulwaris sani umar, latiɗo janguɗo makarantawa ngan. Ɗaga ɗuɓi, ujine ɗiɗi e jego, yahugo ɗubi ujine ɗiɗi e jenai. taɓɓitinɗo timminɗo makarantawa Ngan.

Biɓɓe leɗɗe vi'eteɗum a goruba. Beɗo nattiro a goruba beɗo nyama ɗum. Ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on. Ɗa paranti ɗo joɗi ha ɗow biɓɓe ledɗe man. Biɓɓe leɗɗe man ni belɗe. Himbe ɗo nyama ngam heɓa jamu ngam bo hara.

Nyebban wujugo ɗum roɓe ɓurna fu roɓe ɗo naftira ɗum ha wujugo. Nden bo pellel man ɓe ɗo fauni. Pellel ɗo ni himɓe do wara ɓurna fu roɓe on warata ɗo ngam ɓe fawna ko'e maɓɓe ko to be yahan lamar.

Ɗo naftire ni ha saftuggo hoore. Debbo e gorko ɗo naftira Kum man, ndaa bo ɓe safiti gaasa ɗo takki haa dow Kum man, ɗum ɗo naftira ngam vo’itingo hoore debbo e gorko, e naftira e ɓingel fu e naftira Kum man.

Nyiɓaalo mawnde nde fuɗɗaama, nde timminaaka .Iri nyiɓaalo ɗo bo, ɗum ɗo nyiɓe bana ɗum suudu felel huwugo gomnati. Male gomnati haa warata jooɗa huuwa ko kampaniiji i cakata habaru.

Goɗɗo oɗo va’i mashin odilla o lanya nga, den nda himɓe bo ɓeɗoo dilla Bo e kosɗe ɓe ɗuɗɓe bo va'iɗo maishin nda mashinji be keke ɓe dilla weto.

Sudu sorote ɗi kare makaranta e bikkon e defte be kala deftere nde marɗa haje fu ngam jangirde a tawan ha nder didangol sudu do, wodi defte daban daban ɗi janginitta biɓbe makaranta diga fannuji fere-fere.

Alluhah talla, gal don wada tallah sarki aya travul and tousr agency, hajj and umra packeje ticketing reservation, gal do wada talla dillotoɓe leddi yasi be jirgi, ko yago leddi be leddi.

Ba’anteji mauɗi mauɗi andiraɗi hiloks, gira tayota ɗon naftire larani fiji siyasa e jahale koɗɗide.

Ɗerkejo latira ɗerkejo boɗɗo gadudo tabarauje jardo garewol latiɗo nyande ɓangal mako o ɗo homnira be ummatore mako o larai sobirabe mako.

Motaji andiraɗi ba’anteji zamanu boɗɗi, latiɗi daneji marɗi nondi danejum, e bula, ema bo keccum, motaji ɗi ɗi don dari ha tasha, latiɗi kosoji himɓe yahugo babal fere-fere.

Eleldu hader ladde gado dilla gado mabɓiti hunduko dengal maga hayasi gado mari kosta ɗidi, eleldu bo kuje ndabba nyametenga on himɓe do naftira ga nyama nga nden do naftira laral maga ha wadugo pade.

Fukaraaɓe diina islama ɓe ɗo dari be mawɓe maɓɓe pat. Ɓe ɗo kufuni kufuneeje wakkati no ɓe timmini buki lamar jangirde ko cafani diina islama. Ɓe ɗo ndari hoosa hooto ɓe pat ɓe ce'i. To a laari geese maɓɓe a andi ɓe ce'i ,ɓe pat bo ɓe ɗo borni toggooje mawɗe.

Moota nga hoosata amarya, ɓe fawni nga be pawne daneejum, be boɗeejum, be koromje ɗo joodi haa sera haa nder saare, ɓe ɗo naftira irin moota ɗo ni ɓurna fuu haa hoosugo ɓanngal.

Himɓe siyaasa, be nanta jami`an hukuuma'en, ɓe ɗo pellel subtugo ardotooɓe haa leddi maɓɓe, ngam sennduki mukaamuuji ngam leddi yaha yeeso, nden bo kala koomoy fuu heɓa no ngurota.

Saare notinɗe, saare wonɗe ndarɗinɗe, marnɗe hawa go’o, andira ɗum gidan sama, marnɗe nassira nɗe wore, nassirde nden gaɗana nɗe jamɗe.

Paalo himɓe ɗo jooɗa ɗonɗon ɗum saare ko ɗum hootel .Ngam nanuki belɗum, jooɗa ngam siwto ɗonɗon. Paalo e pilooji koromje e pilooji ɗi jamanu ,ngam himɓe heɓa jooɗa siwta famtana fattotoɗum.

sudu shoggu limce ɓornoto sudumanni ɗomari limce nanduɗe kolo nanduɗe nonde limce roɓe ɓeɗo jeri ɗum go o, ɗiɗi, tati, nayi juyi, jego, jeɗiɗi, jetati, jenai, wodi fanka ha doman bemahol, ɓe ɗohaski.

Debbo oɗo mori morɗi mako juɗde oɗo mori oɗo husiti lara yeso mako ha dammugal debbo iri morɗi zamanu be bandu mako e zane e zane o ɓornaki rigabo se bereze o ɓorni.

Jungo bo iɗo nanɗi jungo ɗebbo. e gorko be ɗo ngaɗi jawe. Jaweji man bo ɗun ɗo holla, je be bangri on. Kala ha a lari jaweji ɗiɗi banni fu,a tabbitina je robe bangal gorko e ɗebbo on be bangi.

Deftere ngam janguki, torogo Allah, do’aje on, deftere do’aje ko marɗa haaje pat, haako caafi haala diina islaama, deftere nde diina islaama bi eteende may, deftere do’a, ngam do'a.

Payanɗe zamanu vi’eteeɗe silva, ɓe ɗo defira haa nder maajum, ɓe ɗo dollira ndiyamji, woɓɓe bo ɗo rottira nyiiri haa nder seramay bo ɗum taaso samiira vi’eteeɗe basiira, kanjum maa ɓe ɗo rottira nyiiri haa nder penti daneeje be bulu.

Himɓe ha nder kombuwal bedo era nder mayo, be ɗuɓɓe ha be ɓikkoji maɓɓe, be babaji maɓɓe, be derdiraɓe maɓɓe ha der kombuwal be do era be do der ndiyam da ledde do dari hasera maɓɓe be do era ɓe do nder mayo.

Mota biitiga kunkuru. Marga dammuɗe naai. mota ni ga zamanawa nane on be anɗiringa be mota kunkuru. Vietenga kunkuru. Nda dammugal ba ɗo ɗari. Ɗammugal seramai. Nɗa leddibo. Nda mota ngonga boo.

naurael bong in el latingel marngel noni bodejum andirangel blanda blandani naurayel aptortongel jungo ngam unugo koma bo dirbago ko larani tattase bascoje e ko nandi be mai pat

Sare nyiɓalo nane ɗum nyiɓira enanta lope e ndeɗo mari dammuɗe ɗiɗi e windo gotel, dammugal arandewal e ngal mari kwano ɗi ɗaɓal bo maɓɓaka shikenan ai.

Nyamdu zamanu latindu beldu, bo ndu ,bo'itinaa ndu gaɗa ɗum nder leddaji zamanu, andira ndu chakolati. Ɗum nyamata ɗum nana belɗum ha ndir honduko.

Ɓiɓbe leɗɗe latiɗe boɗɗe bendude nyametede ngam lorna ƴiyam andirade fruts, kauti ɗe e lemu, gonda, kankana, piya, kwakua e ɗum yarata ngam lornugo ƴiƴam.

Payanɗe nane je ɓe sigirta butali ko gauri ko kurori gam ha naftirki kare sare.

Ɓiɓɓe leɗɗee latiɓe boɗɗe kecce, nde ɓendai andiraɗe tumatur leggal mai dari keccal ngal ɓendai.

Paɗe ko lareni boroji mangel je pamaren ce andayen namtau taɗum harewme ɓe musamman ban yihi kesom ɗo naftaran baɗe nder kare ɓangal.

Nda njaudiri mbala ɗi ɗiɗi ɗi ɗo ndari. Ngota ɓalewa, ngota ndanewa. Nda ɗi ɗiɗo ndari furtini gite be dandeji maɓɓe. Nda ngota ni luwal mum ɗo wuri har morli, ngota ma non. Nda kine maga, nda gite ɗiɗo furtini.

Ɓedo naftira ha habɓuki ɗereji ofis, ɓeɗo viya ɗum folda ɓeɗo naftira ha cijuki ɗereji ofis, ngam naftirugo anda lisafi kala ko wonɗonɗo pat ta majja, huwoɓe ofis banki, ko huwoɓe ofis gomnati naftirta ɗum.

Pade hatide paɗe rewbe paɗe zamanu bo ɗe cottitiɗe naftorreɗe aroɓe gam nasugo baɓe fere-fere

Cholel ladde laatingel pamarel bongel margel ndiyam leddi leddi bongel nder keji ngel ɗum hakkilanta ma hokkata nyandu.

Babal latingal bongal bo’itinangal maragal korom je jodago, e bilantede nyamdu ko larani nyame nyamee yare yare je dum warta e sobirabe dum jodo dum yewta dum yara dum jala dum nyama gam nanugo beldum.

Suɗu, paune ɗow suɗu. Paune jamanu bete anɗiraɗum ɗizaina. Ɓeɗo zana ɗum ni ngam fottitina suɗu vooɗa. Ɓiɓɓe aɗama nana ɓelɗum, yiya cuɗi mum ɗo hesɗi ɗo vooɗi ɓo.

Lekki bi'atega obdivo, ɓe ɗo naftire lekki ɗo ni ha nyaudiki ɓandu musamman ma ndotti’en marɓe duɓi ɗuɗi , ɗo naftira obdivo ha heɓuki njamu maɓɓe, obdivo ni lekki on andiiranga je mauɓe naftirta ɗum.

Debbo oɗo mori gasa hore mum chirfiti, oɗo waɗa talla gasa ɗo on bo mo mari haje larifu gam mora irin man, ɓurna fu rooɓe ɗo mora irin ɗo wakkati buki ko konandi lamarji ɓangal.

Hako kecco wi’etenga ogulli ɗo jooɗi dow bohu ve’itanga haa leddi. Hakomaini ɓokk-ɓokko buhuman ndanewa, ɓe ɗo nyama ngam ɓedda njamu haa ɓandu.

Ummatore latiɓe ɗuɓbe dillidobe e ardiɗo be ha qara ma hukuma jiha maɓe dillidowo be dan sandajo latiɗo hakkilanowo ardiɗo koɓe chuɓɓi ha chuɓɓi maɓɓe.

Boro gargajiya burnafu ɓe naftira boroji ɗo ha irin lamarji je gargajiya je lamu donndunu. Ɓe ɗo vakka ɗum gam ɓe fauna, burnafu irin himbe gargajie omotebe do naftirta den vakka dum gambe fauna.

Baafe kecce, awaɗe, budude ha caka sare vi'eteɗi baafe handirade flawa.

Lenguru jungo ɓe naftira ha Paune. Roɓe naftiran ɓinkoi naftiran, Mauɓe naftiran ndotti'en ɗo Naftira ɗum ha larugo wakkati to waɗi. Ko ngam wakkati julugo ko ngam wakkati Kugal ko ngam wakkati ni, Ko ɗum Naftirte fu.

Na'ura wa lissafi andiraga calkulleto, ɗon naftoro ha waɗugo lissafi ko larani go’o to hauti e gooh hoka ɗiɗi, almajiri en makaranta boko ɓurni naftorago, e ko larani marɓe hunde be ɗum sori sorina e chago ji.

Sare latinde wonde dartinde marnde ko larani baanteji ɗiɗi be ko larani sigago babal ba antewa andiraga mota.

Kusel ɗum noddirta kilishi, ɗum ɗo waɗa on yake ɗum selata kusel ɗum we’ita ɗum ɗum waɗa dei dei ko larani yaji andira bakuru den den ɗum yorna ɗum diga ɓawo ɗum sarrifa ɗum, kilishi ni ɗum ɗo nyame worɓɓe be roɓɓe ɗo nyame.

Koromje e naftira ɗum ha suudu faunki sare ha ɗube joɗata doi man, koromje funata suidu palo ɓe ɗo naftira ɗum gam koɗo to wari joɗa dou man.

Limsere rowɓe, woonde, yunde, maatunde pawne, nde rowɓe naftorto haa babe ko laarani ɓawle, bo tasko fawnorto ɗum.

Na,'uraji zamani, naftirteɗi e ko larani hite lantarki, naftorto ha foɗugo gasa ko larani debbo morotoɗo.

Gengal nevia men. Nevia men ni sevinti to awas. Urɗi on ɗum worbe burna fu worbe on naffita be ulɗe ɗo. Beɗo sorra ɗum ni ha suɗu gengal. A tawan kala ko marɗa fu ha ɗer suɗu gengal ɗo. Urɗe mai.

Naurayel zamanu latingel bongel dardingel marangal glasji andiragal fridge ,pewinoyel ko larani jaram ɓikkon ledde be gonwndi bemajum.

Kalagaje e' Yeri: Ɓeɗo naftira yeriji, kalagaje ngam paune. Roɓe ɓurda naftirgo kalagaje man be yari man ngam ɓe fauna biyete ɗum FBA fassionable by Aisha.

Yariiji booɗɗe laatiiɗi mawɗi ɓaleeji loowaaɗi nder leeda, yari ɗi rewɓe naftorto haa loowugo haa noppi maɓɓe ngam ɓe fawnoro ɓe dillira pattule.

Debbo laatiiɗo debbo boɗɗo, dardiiɗo marɗo ɓanndu marɗo gaasa, jogi bakkulle maako, faɗɗi paɗe ɓaleeje, laatiiɗo marɗo toggoore marɗe juuɗe juuɗɗe ko laarani sarla ɓaleeha o jooɗi dow jamnga ngudda ɓaleeha.

Ɗo kare pawne rowɓe on kare daande ,oldi rowɓe ɗo fawnira ngam ɓangal, ngam yaha kuuɗe maɓɓe, ngam ɓe fawna, ngam yahugo janngirde. Ɓe ɗo waɗa buki maɓɓe, pawne daande ɓe ɗo fawnira ɗum sosay rowɓe ɗo naftira ka.

Surbayil deen lati ngel bongel, mar ngel gasa, ngel yahi babal mo'inanta ngel hore magel.

Ɓiɗɗo debbo cewdo, juɗɗo, latiɗo mardo chukkardi gasa ha dou hore mako. Chaka hoore mako gasa ka moraka, gefe hoore mako gasa moraka. Marɗo yeri ha nofru mako woru. Maɓɓutuɗɗo hunduko marɗo giraji.

Ummatoore latinde piyooɓe pijirlee, pijirlee ko laarani piji bol, hiddeko ɓe puɗɗa latuga bol, ɓe dari kauti ɓe kooshi fotowol, dariɗo marɗo limsere he'ccere kanko woni nanga nowo ɓe goola.

Nyamdu zamanu latindu wondu di ɗum jerni ɗum wallirta goddo seyo latido beddudo dubu do du’i mako hautade e palon jaram nayon mboɗɗam belɗam jareteɗam.

Mashin vi'eteenga cm3024z, ɓe naftira mashin ɗo haa ustuki dogguki hiite lantarki, burna fu ɗo naftire haa kampaniiji mannga-mannga ngam ɓe heɓa, ɓe....

Urdi zamanu hatindi ɗum fesata faki ha ɓandu, bana to goɗɗo do yahai nasai ummatore, ko yahugo julurde jumbare ko nandi e majum.

Boro be durowa. Boro ɗo joɗi dow durowa, nda boro ngonnga bo haa sera, ɗo ɓili ɗereeji do man haa nder sudu. Nda dalddal suudu man bo be tayls. Boro ɗo naftira lowa kare ngam goɗɗo dilida haa mari haaje fu.

Mota ga vo’itinta labi, ko gada gam himbe wara sala ko be motaji mabbe, ko nanda bo be kare mabbe bedo nattira mota do ni ha nyibuki lawol, ko gada.

Do margal kolo ɗiɗi ,pilo ɗoni ɓedo naftira dum haci’e be ha jauleru gam bo jododo, ko wofloro piloni ɓedon nyota dum ha shagoji.

Kare lambu andirade ayaba apple banana gova lemu, kare deni ɓedo naftirade ɓiɓɓe adama do nyama gam heba jamu burna fu kare lambu be naftire ha yarugo frut viyete furut.

Dammugal sare bi etenga get, eɗo maɓɓi dammugal sare manni nda mahol sare man ɗo dari. Ɓe an naftire be irin getji ɗo ha maɓɓugo sare, ngam ata kala ko nastata nder sare mai fu ɗum andaka be ɗum andirafu wakkati handii.

Ɗo ɗum roba mashin on. Ɗum naftirki ha foɗuku gasa. Ngam voitina gasa ɗeɓɓo, ko gorɓe ma woɗi naftiro ngam ɗasa gasa maɓɓe juuta. Ɗum ɗo naftira ha jisuɓu gasa.

Paɗe latiɗe paɗe reube. anɗiraɗe kova shu. Paɗɗe te ɗe. Ko larani sa’i julugo julɗe sumai ko larani laiha.

Derke’en fijetoɓe, dereke’en fijotoɓebol ɓeɗo dari ɓe ɗuɓbe kala koman fu ɓe ɓorni limce je fijirde man, ɓeɗo dari taskoti ha fili ha pelel nde ɓe fijeta.

Payanɗe tati bildindirde latiɗe mauɗe on andiri payande ni ha defugo ko larani nyiiri nder sare nyametedi koma bo nyiiri biki.

Sondu ladde bondu, marndu bile ji, marndu kosko, marndu gito ɓaleho, sondu ladde andirandu sildere foshoru ko larani ɓikkon geroɗe pamaron, ɓikkon agagaje pamaron.

Taasaaje laatiɗe boɗɗe, kese, ɗe zamanu bildidirɗe andiraɗe womas je, ɗe ɗum naftorto ha rottango hoɓɓe ko laarani e himɓe saare.

Mashinuwa shiga sako shigatu kare habaru bede ga sandix 16 digabite microship de naftira ɗum doni ha wadugo rekordin bolde ngam goɗɗo naftira nde mari haje fu ha wakkati mari haje fu.

Kobawa biyete nga hamfurde ɗido ndari yara ndiyam ha nder mayo, ɗi ɗiɗi ɗiɗo nder balɗe maje ha ladde ɗi dabbajii ɗoni ɓeɗo natira ɗi nyama kusel on bo dabbaji ɗi ni ɓeɗo tawaɗi ha ladde.

Njamɗe e ɓe naftirta ha haɓɓugo mashinji e mota e keke e dammude e ko anda fo, jambe dinni ɗe ɗon kala kala haton on'

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari, fauni limse e gargajiya o ɗo vakki borol gargajiya o ɗo nangi keesi mako dari. Limse ɗen o ɓorni ɗo ni komoi andiri ɗum limse pulaku on. Ɓurna fu fulbe on ɓornata irin limse ɗe wakkati ɓe waɗanno gomarleji gargajiya.

Kare wasugo leɗɗi, bi etede shebul ko kuma diga, digaji ni nda ɗiɗo ni ɗi ɓuri jedidi, ɗi ɓuri sappo ɗiɗi, ɗi ɗo ɓari ɓiɗo naftira ɗi ha hosu go haya, ngam goɗɗo ya huwa wartira yoba cede. Irin digaji do ni ɓeɗo naftira ɗi ha wasugo gas ɗe lambatu ji ko nandi bannin.

Butali latindi bondi bo’itinandi lowandi der leda jamanu, ko larani nyametendi ngam nana belɗum.

Ɓiɗɗo pamaro, o fauni oɗo dari, oɗo jogi jungo maako. Be kare boɗɗe kare zamanu. Ɓiɗɗo daneejo oɗo jogi kooli maako fija. Oɗo dari bo darnde wonde.

Mota naftirtenga ha irtuki leddi, o naftira bo ha vo’itunuggo labi, ɗum ɗo tanka labi ha himɓe salata ha motaji salata ko koste yabata sala. ɓe ɗon gasa bo gasɗe be maaga.

Sallaya, sallaya ni hunde on je julugo, ɗum ɗo waɗe sallaya ha none fere-fere, den bo ɗum ɗo naftira be sallaya wakkati ibada taka nasma bana julugo, ɗum wa’ita sallaya ɗum joɗa ha dow, ko ma bo ɗum dara ha dow gam waɗuki ibada.

Nyamdu fulɓe naftorto andiraɗum kosam e'cobbal lawaɗam nder kanoyel lati'ngel kanoyel zamanu.

Sare, marre dammugal, ɗeɗo maɓɓiti be burɗe ha sera sare man, be nanta debbo e turi ha sera, e gertugal e biɗɗu mum.

Der kew didewo tarihi, oɗo nder sudu didol man, oɗo jodi jogi windirwol mako, odo fadi paɗe mako nda buttuli be nanta kare ɗi o zanata man be nonde nondeji man pat do jodi hado plat, nden nda korwal da oɗo ɓari didangol maju mai pat iɗo joɗi.

"Malafare" min ɗo naftira ɗum ha gargajiya, ko paune, ko kuma min ɗo naftira ɗum ha atugo nage, ko ndiyam toh ɗo toɓa ɗo ata ndiyam ta mema hore, bei paune fu ɗo naftira ha bukiji daban daban je gargajiya.

Derke'en laatiɓe derke'en tato, maatuɓe limseji maɓɓe, ngaɗuɓe tabaarauje maɓɓe, laatiɓe ango'en nyande wonde tegal maɓɓe.

Debbo ɗo dari wada talla mota be limse, o borni oɗo nangi dammugal mota man o mabitan nda motal ma ɗo dari Har sera mahol, debbo man ni oɗo haɓɓi danko aliwol o wadi glasi ha gite mako oɗo paɗi paɗe mako oɗo jogi dammugal mota

Vaygore min ɗo nyama ɗum, ɗo mari ɓikkon. Ɓeɗo defira haako, nden bo ɓeɗo naftira vaygore man defa nyama, nden bo dabbaji ma ɗo nyama, nden ɗum ɗo mari nafu ha ɓandu ɓi adamajo ko dabbawa fu.

Na urawa zamanu Nani, latinga kinga nga ɗum naftorto zamanu nani peonowa sudu andiranga esi.

Nyiri zamanu laatindi, nyiri marore hautade e kusel gortogal, andiraadi jolof ngam nyamugo nana belɗum duniyaru.

Pelel ɗum ɗo naftira ɗum ha fijugo, ko ɓikkoi ko mauɓe fija hader sare, fijirde on je ɓe vo’itini je zamanu ngam himɓe nana ɓelɗum ta vurta yaha yasi hacci’eji maɓɓe ɓeɗo naftira pelel man ngam himɓe fija.

Olɗi kesi ɗum bura andugo be jigida roɓe on naftirta be mai be do wada ha kesi maɓɓe ngam ɓo ɗum ɓeddi na be paune takanas ma ha worɓe maɓbe ɗum do wada jigida none fere-fere ko moi be no warate ɗum ko moi be dudugo no yidi waɗugo.

Jawe pawne, je dade be noppi, nda goɗɗo ɗo sigi ha dou koli mako tati, jawe ɗen ni andi roɓɓe ɗo naftira ɓorna ha dande ngam paune, ɓurna fu debbo e biddoe debbo a tawan ɗum ha dande doe fauni be man.

Madi zamanu puɗɗadi do timmitinaka ɗum jibi siminti e yolde sare mai ɗum ɗon wo’itinande haɓaɗun timmitinade.

Suudu latinɗu suudu jamanu ndu ɗum noddirta palo, Ndu woodi kujeraaje latiiɗe kujeraaje jamanu, hoɓɓe njooɗoto.

Hoto gunki ni ɗo naftire ha tarihi beɗo nyiɓa irin hotoji gunki ɗo ngam numtugo be himɓe ɓe sali wakkati mai jamanuji maɓɓe irin hotoji j gunkiji ɗoni ɗon naftira ha irin gargajiya himbe gargajiya en.

Mbaɓattu ɗo va’i dou pindi leggal ɗo yara ndiyam leggal man gam ɗum yeɗa. Mbaɓattu ɓe mai ɗi ɗiɗi, ngota ɓalewa, ngota bo nonde ndanewa.

Koromje bodde dardinide tati maude latide koromje zamanu piyade piyol zamanu de dum sigoto ha der sudu gam jaborago hobbe jodago yewta.

Derke: Odo dilla dou lawol odo bamti kosde hadou padi pade. Odo bamti jungo mako bo, odo khumni kufnere. Nda dammude-dammude do mabbiti, nda mahol. Derkejo man bo, o juddo. Nden...

Yeri noppi nda goɗɗo ɗo jogi ha koli mako nai oɗo waɗa talla, mo lari mari haje fu soda, yeri di ni roɓɓe ɗo naftira ha ye noppiji maɓɓe ngam ɓe fauna, ɓurna fu roɓɓe on naftirta yeri.

Goɗɗo oɗo yiwa ha nder ndiyam gam o laɓa o voɗa oɗo nder sumin pul, oɗo dogga o waɗa competition e viata be turanci goɗɗo on oɗo yiwa ha nder mayo gam gasa.

Ɗo nyebban kosmetic on ɗum rowɓe naftirta ha wujugo ha ɓandu. Worɓe naftiran rowɓe naftira, amma ɓurna fu rowɓe ɓuri naftirgo, ngam vo'itunki ɓandu maɓɓe, ngam vooɗa. Ko kuma ɓe ɗo wuja ɗam ha wakkati ɓe yaata lamar ko ha ɓangal.

Taprawal nasirgal asbitiwa zamanu ɗum hakkilanta nyauɓe, ko laatani danyooɓe waɗanteɓe tiyata, ko nandi be mai.

Biriji latiɗi biriji boɗɗi belɗi nabtorteɗi hako larani faccugo kunu mana gari.

Gawaare goɗɗo o ɗo dari ɓe ngaɗa talla limse bo, limse ɗum jamanu ,haa be kufneere ,ɓe ɗo ɓorni gawal man. Limse ɗen be bo nanta, ɓe ngaɗa talla paɗe iri limse ɗe ni, ɗum ɗum sey mo yotti yotti naftirta.

Koɗol latingol gor roɓe naftorto, hautade yerimagol andira ɗum roɓe naftorto ha ko larani faunago, roɓe ɗon naftoro be koɗol ni ha taɗago ha dande maɓɓe.

Na'ura zamanu naftortenga ha waɗugo lenguruji juɗe ngam heɓa chajo no naftire.

Bol kosɗe, ɗum ɗo fija bol kosɗe ngam sankittiki iyam, ɗum ɗo fije bol kosɗe bo ngam hautugo hore dereke’en, ɗum ɓe holla seyo goto nder maɓɓe heɓi nyami der fijerde bol kosɗe ɗum ɗo hauti holla seyo.

Waɗoɓe jahangal hander pirawal pirawal ni naurawal on ni mangal, ɗum bo ɗum ɗo hosa himbe ni wa gare, be kare ɗum ɗo tokkiran dau, kanju wadi be noddi ɗum pirawal, dum ɗoya daga babal zuwa babal, ɗum do jippa yaha ha iyapod

Urdi ɗo wali ha do dago bietendi F&W, bedo naftiraki bo hawa urnugo ɓandu burnafu robe naftiran worbe naftiran be bikkon fu naftiran hanan bo keshrin belka.

Ɗeɓɓo oɗo turi boitina mashin. Oɗo haɓɓa nɗa lutuɓe worɓe ɓo ɓeɗo ɗari ha nɗer kampani. Ɓe pat ɓeɗo waɗi kubneje mabbe, ɓeɗo borni toggoje maɓɓe ɗum ɓe naftirta ha pelel kampani man. Ɓe patbo ɓeɗo hokkitiri hakkiloji maɓɓe ha ɗow ko be wo’inta.

Tummude be horde, horde man nde latti ni nde fefande, nde vo’itande, nde faunama, be paune gargajia, ɓeɗo naftira tummude man bo ha waɗugo ndiyam ngam goɗɗo yara, ko kuma ɓe lowa kosam ɗon ɗon, ko ɓe ɓira kosam.

Lingu be wulingu be rufani ɗum tattace ɓe nanta albasa e maagi ɓe sigingu ha dow taso ɓe taski nyamugo ɓibbe adama do nyama lingu gam beddana be sembe.

Dbbo, dari ɗo boɗɗo latiɗo pauniɗo paune zamanu, , bakkiɗo gelel nareryiel, matuɗo lesinje mako, juɗe mako takkanaɗe lalle zamanu, andiraɗum dayis, marɗo pegge e jawe e jungo mako.

Fijube bol kosde, fijugo bol kosde ni don nder gotel dum sankititta iyam dereke’en, den dereke’en do fija bol kosde gam dede hautugo kore dum do fija bol kosde ni be tamre bol dembo komoyni habdan nastina tamre bol mai ha dambowo gam hokka dum bo sesel nyamugo.

Kare naftirteɗe andaɗe be bano, ɗum ɗo naftira bano ni ha remugo ha gecei, den nanta ɗum ɗo naftira ha zanugo ko pellel to a nyiɓan baanoni andirama ɗum je gargajiya.

Dammugal sare andagal be gate ,dammugal ni dum do naftira ha atugo yonde saare burna irin dammude do be do ngadade bodde dammugal man ni ngal do mari piilawol be windo be mahol saare man.

Ɗo ɗum tuta on ɗo naftire ha ha waɗugo hollugo ɗo ɗo sendotira ɗo wuro ɗo holla kala wuro fu bana leddi, kala leddi fu be tutawal mum bana nijeria ɗo mari blu e wide green, wide, green, ngabo ɗo tuta on boɗewa be danejum ɗo holla.

Bikkoi kon leɗɗe latikon defirkon hako andirakon tarugu e latie tataseje kecce e caras e ko larani nyebbe kecce e taruguji dum naftirta ha defugo hako.

kompita enɗo naftira ɗum ha ɓinɗɗuki, ha janguki ha ɓedduki andal ha andugoko duniyaru ko wontiri be man pat ɓeɗo viya ɗum kompita ko woya, minɗo naftira ɗum ha vinduki, ha anduki ko duniyaru wontiri, ɗum ɗo ustana himɓe kuɗe be law law.

Jaram zamani lati ɗam ɓeddo jam sembe andiraɗam energy diring naftorteɗam gam nanugo belɗum.

Nder julurde wonde matunde darduma je latinde julurde maunde yajunde marnde cabbllloirɗum zamanu andiraɗum cappet. latinde babel liman jo ardotoɗo julurde wara jula.